ta yaya tsafta jama’a zai bada gudimmawa ga masu buƙata kamar marasa matsuguni masu nakasa tsarin tsafatar jama’a yana da matuƙar muhimmanci wajen kula da buƙatu na al’umma masu rauni kamar marasa matsuguni da kuma marsa gidaje da masu nakasa ga yadda ake ɗaukar matakai don tallafawa waɗannan rukunnoni na jama’a samar da wuraren tsafta na jama’a ya ƙunshi tsaftar banɗaki tsaftar banɗaki tsaftar wurare tsaftar magudanan ruwa tsaftar yana yin dahuwar abinci tsaftar ɗakin dafa abinci tsaftar ruwan dafa abinci da kuma tsaftar ruwan sha tallafawa masu nakasa suna samun damar rushe magudanen ruwa ye waɗanda ba su da kyau ba su ruwa ga masu nakasan hannu ko kuma kafa sauwake musu wurin samun ruwa samar da kyauta da saukinsa tsafta wanke hannuwa da kuma shirye-shiryen taimako na musamman ga masu nakasa domin wanke hannu shine matakin na farko na kare lafiyar ɗan Adam ka wanke hannu kafin ka ci abinci ka sha ruwa ko ba ka aikin komai ana so ka ɗauki awayi kaɗan ka wanke hannunka da ruwa da sabulu ko kuma da toka

Tayaya asibitoci ke sarrafa mara, yawan marasa lafiya da kuma damar ɓarban marasa lafiya ta hanyoyi da dama? Ciki har da kula da wuraren gaggawa da sarrafa gadaje. Asibitoci na sarrafa yawan marasa lafiya da kuma damar karɓan marasa lafiya ta hanyoyi da dama ciki har da kula da wuraran gaggawa da sarrafa gadaje, ga kaɗan daga yadda ake gudanarwa. Gudanar da wuraran gaggawa, rarrabawa, wato a raba wuraren daya kamata me cutan nema, agajin gaggawa da kuma wanda cutan shi bate tsanani ba. Kula da hanzari, daga an kawo mare lafiya a tabbata anyi sauri an kula dashi an duba shi, tare da gano meke damunsa. Idan ya kasance cikin masu nema agajin gaggawa sai a kaishi sashin masu bada agajin gaggawa, in kuma cutan tana da sauƙi za a aje shi duk inda ake aje sauran masara lafiya. Fasahar zamani, wato amfani da na’ura mai ƙwaƙwalwa domin ƙirƙiro abubuwa da kuma yana yadda zata tabbatar da abunda ke damun mutum tare da bincika da ka’ida, ya danganci da bincike na, na likitanci na idon mutum, wato na zahiri ko kuma bincike da za a debi jini, a auna aga meke damun mutum. Sarrafa gadaje, tsarin yawan gadaje, da kuma gehe da gehen maza da gehen mata, gehen yara, da gehen manya wanda zai bada daman sauƙin kula ga likitoci na sassa dabam-daban, sannan abi didigin gadajen, asan kowane ga numbarshi, ga lamba tai ga abubuwan dake damunshi. Daidaita sassa, hanzarta sakin gadaje, daga mutum ya ji sauƙi za a ɗauke shi akai shi wani wuri domin samun dama aza wani mara lafiya.

Mene ne dubaru na rage yawan amfani da magungunan kashe ƙwayoyin cuta da kuma ingantan amfani dasu a asibitoci? Dabaru don rage juriya ga magungunan kashe ƙwayoyin cuta da kuma inganta amfani dasu a asibitoci sun haɗa da: Ilmanta da ma’aikatan lafiya, wato likitoci masu kula da marasa lafiya, masu awon jini, masu bada magani da sauran sassa da ɓangarori na ma’aikatan lafiya na asibiti. A tabbatar an koyar dasu, an sanar dasu yaya za ai amfani da maganin kashe ƙwayoyin halitta, wace cuta? Wane gwaje ya kamata? Sannan yaya ake shansu? A ƙirƙiri tsarin kula da yadda ake rubuta magunguna musamman waɗanda ke da alaƙa da magungunan kashe ƙwayoyin cuta, ba wai kowa zai iya rubuta maka maganin kashe ƙwayoyin cuta ba, domin kamar yadda suke magani tabbas suna da tasir illar illar idan an shasu ba daidai ba,a tabbata likita ya auna sannan magani, in ba haka ba masu siyowa kamar wurin sai da magunguna haka, da masu jinya wasu in kace musu basu da lafiya su zo su rubuta musu ba daidai bane, shansu ba tare da ka’ida ba kenen. Tantance ciwon da akai magani, wato ta hanyar yin gwaji, domin kowace cuta ana iya ganinta, sannan kowace ƙwayoyin halitta akwai maganin dake kasheta bawai kowani maganin zai iya kashe kowace irin ƙwayar halitta ba. To a tabbatar ta hanyar tantance ciwo, aga shin wannan maganin zai kashe wannan cuta? Wannan ƙwayar halittan tana buƙatan wannan maganin? Sannan abada. Kula da yanayin magungunan kashe ƙwayoyin cuta. Kula da tsaftan asibiti, kama daga wanke hannuwa, kayan aikin asibiti, domin a kiyayye ƙara yaɗuwa ta wa’innan cututuka, sannan a sanar da al’umma a wayar musu da kai game da amfani da maganin kashe ƙwayoyin cuta.